Kuqakathekile ukuthi ingane ezincane ezisakhulayo zifundiswe ngemithi, njalo zifundiswe ngezindlela zokuhlalisa impilo zabo zihlanzekile ukwenzela ukuthi bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Abantwana abancane kuhle ukuthi bahlanzeke ngaso sonke isikhathi. Nxa ungumuntu omdala ungahamba labo esambuzi buya labo ubagezise izandla

Kulezi insuku abafundi sebehanjiswa esikolo bebancani, nxa umntwana esenelisa iminyaka emithathu kusiya kumnyaka emine, uhle ehambe eyeqala isikolo kuyamlungiselela ukufunda ukubala lokubhala nxa sefika kubanga lakuqala.

Abantwana abancane bahleli phandle benze isigombolozi, lokhu kwenza kube lula ukuthi bebone umbalisi lokuthi bezwe ukuthi ukhuluma ngani umbalisi bemlungisele.

Abafundi nxa besenza imidlalo yabo phandle kumele bedlalele lapho okuhlanzekileyo khona. Indawo yabafundi akumelanga ibela bhondlela afileyo kumbe izigodo lokhu kubi ngoba kungabalimaza becine besiya esibhedlela.

Ungabhala emdulini njengombalisi ulibale ukufaka amatshoko akho ekhabothini, uzathola sebexakaxile umduli ontanga. Bayakuthanda phela ukulungisela okwenziwa ngumbalisi.

Umntwana wemfundo yaphansi osezingeni lokuqala ukuze afunde ukubala isiNgisi, kumele aqale akwazi imisindo kusukela ku A kusiyafika ku Z.

Sebekwazi ukudweba abafundi bebanga laphansi. Asibavumeleni bedwebe ngoba yikho lapho okuphuma khona abadwebi bakusasa. Nxa bengadweba imifanekiso yabo kumele bevunyelwe ukuyifaka emdulini icecise.

Imfundo yezingeni eliphansi kumele igqugquzelwe ukuthi abazali bahambise abantwana babo ezikolo ukwenzela ukuthi bakhule lemfundo besesebancane njalo bathole imfundo masinyane.

Kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi ngoba izingane ezincane kuqakathekile ukuthi zithole imfundo kusasemasinya, ukwenzela ukuthi babe lempilo enhle phambili.

Zikhona izikhali ezisetshenziswa ngababalisi bemfundo yaphansi. Nxa ufuna ukufundisa umntwana isikhathi, kuhle eyekwenza iwatshi, ngoba nxa efunda ebambe iwatshi yakhe ezandleni uzaphangisa ukubamba isikhathi.

Abantwana abasakhulayo, abasayenza izifundo eziphansi, kuqakathekile ukuthi bathole ikhefu ukwenzela ukuthi bajabule njalo bethole ukwazana okungcono bedlala njalo bethole ukuyazana okuphelelisiweyo.

Imfundo yezingeni eliphansi iqakathekile., njalo lapho okufundela labobantwana, kumele kulondolozwe. Ihlale ihlanzekile. Ukuze abantwana bengahlaselwa yimikhuhkane ebangwa yindawo engahlanzekanga,

Bayakuthanda ukuhamba bedlala abantwana besikolo ekusenii. Izikhathi ezinengi, bafika isikhathi bafika selikhwelile ilanga. Uhle ubone ukuthi bebedlala, onkunzi endleleni.

Imidlalo isiqakathekiswa ezikolo. Kusukela kumfundo ephansi, sebesakha amagceke okudlalela imidlalo etshiyeneyo. Uthola elungisiwe emahle amagceke lawa.

Kuqakathekile ukuthi izingane zihambe esikolo, njalo kumele izingane ezikolo zifundiswe ukulondoloza indawo abafundela kiyo ukize ihlale ihlanzekile mihla lamalanga.

Bayakuthanda ukudlala abantwana besikolo, bengatshayisa esikolo uyabona sebekhaba ibhola bengasafuni ukuya ezindlini zangakibo, bayadlala bekholise ubone abanye sebekhala.

Kuqakathekile ukuthi ingane ezisakhulayo zihambe ezikolo. Zithole imfundo engabaphumelelisa empilweni Njalo engabaqhubekisa baze bayedinga imisebenzi ebanika imali njalo engathuthukisa impilo zabo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana esikolo balondoloze imitshina abasebenzela kiyo ngoba iyabancedisa ukuthi bafunde njalo iyabancedisa ukuthi baphumelele ezifundweni eziphezulu njalo baphutshise izifundo zabo kuhle.

Imfundo yezingeni eliphansi iqakathekile njalo kumele sibaqakathekise ababalisi abafundisa labo bantwana ngoba bayafundisa umntwana kusukisela phansi njalo bayenelisa umntwana lowu ukuthi afunde ayefika ezingeni eliphezulu

Ukwenelisa ukufunda ngamazwe esilawo emhlabeni kuqakathekile ngoba umntwana ukhula elolwazi olujulileyo ngempilo duze lawo njalo uyenelisa ukuthi laloba ehambe endaweni ezitshiyeneyo angalahleki angazi ukuthi ukuliphi ilizwe.

Lapha siyabona ngumfundi osesikolo sibona lezihlalo zokuhlalela okutshengisela ukuthi abafundi nxa befunda bayenelisa ukuhlala njalo imfundo iqakathekile ngoba iyathuthukisa impilo zabantu.

Insimbi ziyingozi ikakhulu nxa zitshiselwa. Zingakungena emehlweni ungasaboni impilo yakho yonke. Ngakho kubo bonke abatshisela insimbi, kuqakathekile ukuthi ligqoke izigqoko zovikela amehlo livikele njalo lemizimba yenu.

Kuqakathekile ukuthi izingane zonke emphakathini zihambe ziyethola imfundo njalo kumele kugqugquzele abazali ukwenzela ukuthi batholise izingane zonke emphakathini imfundo njalo umntwana wonke azi lekusasa lakhe ukuthi ufuna ukwenza msebenzi bani.

Kuqakathekile ukuthi wonke umntwana emphakathini anikwe ithuba lokuyafunda ezifundweni eziphezulu njalo wonke umtwana enelise lokuthola imisebenzi. Ukwenzela ukuthi bathuthukise impilo lezimuli zabo.

Sebekufundele ukupheka isinkwa abantu bakulezi insuku, sebepheka isinkwa esimnandi okwamagama, mina ngithanda ukuhamba ebaker leyana engale ,bapheka esimnandi isinkwa.

Kuqakathekile ukuthi izingane zonke emphakathini abazali bazo bazifundise baze bayozitshiya ezifundweni eziphezulu ngoba ezinsukwini zanamhlanje imfundo iqakathekile kakhulu.

UkuyadInga usizo kulaba abasezifundweni eziphezulu njalo abakufundeleyo ukunakekela izitho zomzimba ezinjenge zipho ,izinwele zethu kuqakathekile ngoba kuyasinika usizo oluqakathekileyo njalo olusebenzayo.

Kuqakathekile ukuthi abazali bagqugquzelwe ukuthi bafundise abantwana baze bayefika ezingeni eliphezulu ngoba bengayafika ezingeni eliphezulu bayenelisa ukuthola imisebenzi yamaphupho abo njalo baphutshise imisebenzi leyi kuhle ngengoba sebefundisiwe.

Kufanele ukuthi bonke abazali emphakathini bagqugquzele ukuthi bafundise izingane zabo ngoba imfundo iqakathekile kulezinsuku nxa ungela mfundo njalo kunzima ukuthi uthole imisebenzi njalo kunzima ukuthi uqhatshwe emsebenzini ephezulu.

Akusakhethelekile ukuthi umsebenzi lo wenziwa ngomama kumbe ngobaba. Usuthola ezikolo, bebafundisa imisebenzi efanayo. Uzamthola umama otshisela insimbi, kumbe obazayo.

Azisekho izifundo ezingenziwayo emfundweni ephakemeyo sebekwazi ukulungisa yonke imininingwane kagetsi sebekwazi njalo lokulungisa imitshina okuqakathekileyo yikuthi abafundi bafundiswe ukugqoka izigqoko zokuzivikela nxa besenza izifundo lezi.

Kuqakathekile ukuthi abafundi emphakathini bafundiswe baze bayefika ezingeni eliphezulu ngoba bengafunda sebesezingeni eliphezulu benelisa ukuthola ulwazi ngemisebenzi abayabe befuna ukuyisebenza ngaphambilini.

kuqakathekile ukuthi abantu emphakathi bafunde kuzifundo eziphezulu ukwenzela ukuthi bathole imisebezi engabaphumelelisa empilweni zabo njalo engabatholisa imali masinyane

Kuqakathekile ukuthi ingane ezisakhulayo sihambe ezifundweni eziphezulu ukwenzela ukuthi ziyethola usizo njalo labazali kumeme bagquqguzele ukuthi bahambise izingane ezifundweni ukwenzela ukuthi zithole imisebenzi ephezulu.

Ukulalela nxa ufundiswa esikolo kuqakathekile ukuze loba usufikile usubhala imihloliso ungaphambuki kulokhu okufundileyo kodwa wazi ukuthi impendulo yiphi njalo wazi indlela yokuphendula umibuzo wakhona.

Imfundo iqakathekile ngoba nxa ungelamfundo awenelisi ukuthola umsebenzi njalo emphakathini kumele siqhuqhuzele abazali ukuthi banike abantwana imfundo ngokupheleleyo ngoba ukufunda kuqakathekile.

Kuqakathekile ukuthi ingane ezikolo zithole ukhefu elizabencedisa ukuthi bazane njalo kuqakathekile ukuthi ingane ngobunengi bazo zihambe esikolo ukwenzela ukuthi zithole usizo langemisebenzi eziyabe zifuna ukuyesebenza ezimpilweni zabo.

Nxa isikolo singena ekuseni, singakangeni bahle befake ilembu elitshengisa ilizwe labantwana besikolo laba abafundayo. Uyathola ifilagi isiphapha ize ikhitshwe nxa isikolo sitshayisa.

Imiduli yokubhalela iyanceda ezikolo. Iyenza kube lula kumbalisi ukuthi ebhale umsebenzi ozabonwa nguye wonke umtwana ekilasini. Lokhu kuyabasiza abantwana ngoba bazayenelisa ukukopa okusemdulini.

Asekhona amabhakane ohlangana lawo. Kungaba sendleleni kumbe semagedini akutshelayo ibizo lendawo leyi lokuthi kutholakala ziphi izifundo nxa kuyikuthi kusesikolo..nxa kusesibhedlela lakho ayakutshela ukuthi kulatshwa yiphi imikhuhlane.

Ukuqakatheka ukuthi ingane esezidlule ezingeni eliphansi zemfundo ziqhubekele ngezifundo zize ziyefika ezifundweni eziphezulu ukwenzela ukuthi zifunde zize zithole imisebenzi eziyabe ziyifuna

Ezikolo kulemiduli emnyama lapho ababalisi ababhala khona abafundi labo sebevunyelwa ukubhala bencedisa abanye babo izikhathi ezinengi bayazwisisa abantwana nxa bencedisana bona bodwa.

Izikolo zonke zakulezinsuku zakhiwe zaba zinhle kwafakwa amabhakane atshengisa ukuthi bonke abangena kulesi isikolo bamukelekile.

Siyawabonga amalungelo ethu esiwaphiwa nguhulumende njengabantwana abancane. Sesilalo ilungelo lokufunda ngakho badala sifundiseni. Libone ukuthi sithwele imfanelo zesikolo ngasosonke isikhathi.

Asibakhuthazeni abantwana bethu ukujabulela imidlalo etshiyeneyo , sebekhona abantu asebephila ngemidlalo , uyazwa namuhla ethi uya kuleli ilizwe uyadlala ibhola lenyawo kumbe uyadlala ibasket ball

Kuqakathekile ukuthi ingane zithole izifundo zisakhula njalo ziqhubeke ngezifundo zaso ziyefika ezingeni eliphezulu ngoba ensukwini zanamhlanje imfundo iqakathekile njalo kufanele wonke umuntu afunde

Kuqakathekile ukuthi izikolo zakhiwe ngobunengi ukwenzela ukuthi abantwana bathole imfundo enengi njalo bathole imfundo ezabaqhubekisa phambili njalo ezabatholisa imisebenzi elempilo phambili.

Lapha siyabona ngabafundi abangena ezindlini yokufundela. Nampuyana lababalisi bayangena ezindlini lokho kuyanceda ngoba umntwana engathola imfundo uyaphumelela empilweni.

Kuqakathekile njalo ukuthi emphakathini kwakhiwe izindlu zokufundela njalo kwakhiwe izikolo ngobunengi ukuze abantwana bathole imfundo njalo bengacini sebeminyana endaweni eyodwa kodwa kwakhiwe izikolo ezinengi.

Kuqakathekile ukuthi abafundi kbathole imfundo njalo kuqakathekile ukuthi abazali bagqugquzelwe ngokuthi batholise izingane zabo imfundo ulwenzela ukuthi babe lekusasa elihle.

Abafundi kulezi insuku, bonke bagqoka impahla efanayo esikolo..Lokhu kuyanceda ngoba kawumboni osuka lapha okulanjwa khona, losuka lapha abaswela khona, ngoba bonke abantwana, bayabe befana ekilasini.

Zikhona izikolo, abafundi, abafunda behlala khona. Nxa behlala kulezizikolo, kabavunyelwa ukutshayisa behambe ngekhaya. Bahamba ngakibo izikolo mhla zivalwa.

Abantwana besikolo bayahlala begcwale endlini eyodwa nxa kulosimemezelo esikhona. Kumbe nxa kulemfundiso okumele beyiphiwe bebonke bendawonye.

Iyanceda imiduli yokubhalela ezikolo, ababalisi beyenelisa ukufaka imisebenzi yabantwana .Kungakho bayakhuthazwa ukubhala amabala amahle akhanyayo .Ngoba abantwana bakopa indlela ababhala ngayo.

Ukuncedisana ukuphutsha imisebenzi kuyanceda ukuze imisebenzi iphutshe masinyane njalo abantu bengathathi isikhathi eside besebenza.

Besebekhathele abantwana baleyi indawo ngokuhamba umango omude besiya esikolo uhulumende wakhile isikolo semfundo yaphezulu yase secondary esigabeni lesi kuthiwa iyavulwa ngeviki ezayo.

Zivuliwe izikolo namuhla kukhanya ngongwaqo ongcwele ontanga bebelethe izikwama beqonda khonale abahambe beyedinga imfundo imfundo iqakathekile

Ukwenelisa ukuthola imfundo usakhula njalo ukwenelisa ukufunda uze uyefika ezingeni eliphezulu kuqakathekile nxa usakhula. Ukwenzeoa ukuthi uphutshise amaphupho akho. Ngemsebenzi okade ufuna ukuyenza usakhula.

Kuqakathekile ukuthi izingane emphakathini zifunde ezifundweni eziphezulu ngoba zenelisa ukuthola ulwazi oluphezulu njalo zenelisa ukuthola lemisebenzi enika imali ephezulu.

Izikolo zemfundo ephakemeyo eyase yunivesithi zakhiwe kuhle ungathi kusemahoteleni nxa ubona indawo yakhona phandle kuuyabe kulotshani obuhle obucecisileyo obuluhlaza.

Kuqakathekile ukuthi lasezikolweni eziphezulu imitshina yandiswe ngoba iyancedisa izingane zifunde ukusebenzisa imitshina le ukwenzela ukuthi sezisemisebenzini yazo ziyenelise ukusebenzisa leyo mitshina kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abazali basemphakathini bafundise abantwana baze bayefike ezingeni eliphezulu ukwenzela ukuthi ingane ithole umsebenzi njalo ithole ulwazi olujulileyo ngemisebenzi yalo.

Asijabuleleni ukufunda akukhathelekile ukuthi umdala kumbe umncane zinike ithuba lokuya esikolo. Sikhona imfundo yaphezulu isifinyelele lakulaba abahlala emaphandleni.

Sekukhona utshani obuhle obucecisayo endaweni. Abanengi bande ukuyatshadela endaweni ezinje. Ukuze isigqoko sikamakoti esimhlophe singangcoli. Uyathola utshani bakhona buluhlaza tshoko! Buqunyiwe, balingana, bulandela inhlabathi.

Kuqakathekile ukuthi ezifundweni eziphezulu kutholakale imitshina yonke, ngoba imitshina iyancedisa izingane zifundiseke kuhle njalo zithole indlela zokusebenzisa leyo mitshina ukwenzela ukuthi ziyisebenzise kuhle emsebenzini yabo

Kuqakathekile ukuthi izingane zithole imfundo ephezulu ukwenzela ukuthi zithole imisebenzi engabanika impilo enhle engathuthukisa ilizwe lakibo njalo kuqakathekile ukuthi izikolo eziphezulu zakhiwe ngobunengi.

Ukuhamba uqhubeke ngezimfundo njalo ufunde uze uyefika ezingeni eliphezulu kuqakathekile ngoba uyenelisa ukuthola umsebenzi onika imali ephezulu kulalowu ophelelise ezingeni eliphansi.

Bayasuka ngakibo abantwana nxa sebefunda imfundo ephakemeyo. Izikolo lezi inengi lazo zikhatshana emadolobheni. Ngakho uyathola sebehlala ezindlini zabo bodwa lapho okuyabe kungela bazali khona kuhle kukhanye abangafundiswanga kuhle emakhaya ngobutshapha.

Lapha siyabona ,yindlu enkulu eyokufundela lapho okufunda khona abafundi asebefundela imisebenzi etshiyeneyo abayifunayo ezimpilweni zabo.

Kuqakathekile ukuthi abazali bagqugquzele izingane zabo njalo abazali bayenelise ukuthi abantwana behambe ezikolweni eziphezulu bafunde izifundo eziphezulu ukwenzela ukuthi bathole imisebenzi abayifunayo.

Kuqakathekile ukuthi ingane ezisakhulayo zigqugquzelwe ukuthi zihambe ezifundweni eziphezulu .Ngoba ziyenelisa ukuthola ulwazi ngemisebenzi ezifuna ukuyisebenza . Njalo ziyenelisa ukusebenza leyo misebenzi eziyifunayo .

Zikhona izikolo abafundi abafunda behlala khona, phakathi kuba lemibheda abalala khona, kubuye njalo kube le wadiribhu okufakwa khona impahla. Akuswelakali isitulo letafula ngoba yindawo yomfundi ukuze abale.

Kuqakathekile ukuthi izingane ezisakhulayo zenelise ukuthi zihambe ezifundweni eziphezulu ngoba zenelisa ukuthola ulwazi olujulileyo lemisebenzi ekhona phandle njalo senelise ukuthola ulwazi ngezinto abaphila kizo emphakathini

Kuqakathekile ukuthi abazali bagqugquzele izingane ukuthi zihambe ziyefunda izifundo eziphezulu ngoba zingaqhubeka ezifundweni eziphezulu ziyenelisa ukuthola imisebenzi eziyabe ziyithanda njalo ziyenelisa ukuthola ulwazi olukhulu ngemisebenzi yazo

Zakhiwe kahle izindlu zemfundo yebanga eliphakemeyo ,bakhona abalokhe beqhubeka bezilungisa sithola ilele lapho okugadwa khona kusiya lungiswa phezulu.

Kuqakathekile ukuthi abantwana esebekhulakhulile baqhubeke ngezifundo baze bayefika ezifundweni eziphezulu ukwenzela ukuthi, bafundele lemisebenzi abayabe befuna ukuyisebenza njalo bazi ukuthi imisebenzi yabo ifunani.

Kuqakathekile ukuthi emphakathini abazali bagqugquzele ngemfundo njalo bagqugquzelwe ukuthi wonke mntwana aqhubele ngemfundo aze ayefika ezingeni eliphezulu ngoba ngezikhathi zanamhlanje imfundo iqakathekile kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke emphakathini benelise ukuqhubeka ngezifundo baze bayefika ezifundweni eziphezulu ukuze bathole ulwazi olukhulu ngemisebenzi ekhona njalo bathole ulwazi ngemisebenzi abayithandayo.

Emfundweni yaphezulu abafundi bayafundiswa imsebenzi eminengi eyezandla, uthola abafundi sebemile amadlodlongwani sebebukele kumbalisi wabo ebafundisa izinto ezitshiyeneyo